Ŋutsu adre aɖewo le xɔ tame hele solar panel dem, woame ene woɖɔ kuku si nye aŋutiɖiɖi ƒe amadede. Ŋutsua ɖeka bɔbɔ ɖe solar panel la dzi.

Ame tɔ̃wo le seƒoƒo bawo gbɔ. Eve nye nyɔnu eye woƒe dziwu wo le abe gbemu ƒe amadede ene. Nyɔnu ɖeka do agbledefɔkpa.

Woka wɔtse ɖee agba me, abladzo tɔtɔe hã le wɔtsea xa, koklozi le edzi, makaroni hã le edzi eye egbe hã le wɔtsea dzi, shitɔ hã le etame

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ wotɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋkume. Ŋu eve le woƒe megbe. Ŋua ɖeka le ʋii eye ɖeka nye gbemu. Moto aɖe hã dze ŋgɔ wo.

ɖevi adre aɖewo wónɔ atrakpi aɖe dzi le gli aɖe ŋu ɖeviawo katã wonye ŋutsuviwo ɖevi ɖeka le kotoku ɖe asi teƒe si ɖeviawo le la ƒoɖi ŋutɔ